Omushaija ojwaire enkofiira n'ebirahuri aha maisho hamwe n'emyenda ya mutare ashutami aha kyombeko kisiigire erangi ya kinekye. Ogu akwitse nabaziira emyenda aha kiharani ekiri omu rangi erikwiragura.

Enyamaishwa eri omu rangi ya kisa, eine n'amabara garikwiragura omu maisho g'amaguru gaayo. Ekwitse erimu neeranzya. Egi nyamaishwa eri omwishwa eine amahembe nk'ag'embuzi gemereire kandi erimu neeranzya enyima yaayo.

Ebimuri biri omu rangi ya kacungwa byine oburyabyo bwa kinekye buherereine ekishaka ekiri omu rangi ya kinyaatsi.

Omutsigazi oba omuntu ajwaire silipa zirikwiragura akwitse akati ajwire emyenda erikwiragura ayemereire eseeri y'enyanja oba y'omugyera muhango

Enyanja mpango ekwitse eriho abantu nibashemererwa, abaana bato nibazaana omupiira, abandi bari omunyanja nibagyezaho kwoga omwe ajwire emyenda erikutukura ashutami aha ngamiya eri aha rubaju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

Abantu babiri omwe akwaitse navuga eryaato omu nyanja ,ondiijo akwaitse natambuka akatimba kokukwata ebyenyanja omu mugyera.

Empundu y'ebyoya birikwiragura eine eibabi omu kanwa kaayo ekwatsire aha eitaagi ry'omuti n'omukono gwayo gwa bumosho ekwaitse eri omu mwanya etembire. Omu mbaju yaayo harimu ebiti nyamwingi biine amababi ga kinyaatsi.

Enjoki erikwiragura etekami aha kimuri ekiri omu mabara ga kinekye nangwa na kinyaatsi. Egi njoki ekwitse neronda etsinda y'okutwara omu kihumi kyayo.

Omugyera gwamaani gwijwire amaizi nyamwingi agari kurabira omu rushozi orwijwire emiti nyamwingi hamwe n'amabaare nigwekyenya omu nyanja.

Omuhanda oba oruguuto rw'ekika kya kolansi rurimu emotoka ekwaitse erimu negyenda nseeri y'oruruguuto hariyo amaju nyamwingi gashakaize amabaati garikutukura nseeri yago hariyo akabuungo akaijwiremu emiti nyamwingi.

Enjoki eine ebyoya bya mutare nangwa n'amapapa gari omu mabara garikwiragura etekami aha kimuri ekiine amabara ga kinyaatsi nangwa n'agarikutukura

Sumbusa nyamwingi zikwatsize aha rusaaniya oruri omu mabara gatari gamwe na gamwe nka aga bururu hamwe na mutare ezi ziri omu mwanya gumwe

Omushaija ojwire emyenda ya mutare hamwe n'empare erikwiragura ahekyire eby'okurya aha gaari nagyezaho kutembeya. Mukono bumosho hariho ekyombeko ky'amatafari ekiine edirisa ry'ekirahuri.

Omushaija ojwaire emyenda erikwiragura n'ekaito zirimu amabara ga mutare n'agarikwiraguura akwaitse eirobo rye aritaire omu mugyera kandi ashutami aha kabungo.

Omwana w'omwishiki oba omukazi ashutami aha ntebe eine ekishengo kiri omu rangi ya bururu akwaitse nayimata ekyoma kye kyakarimagyezi ekiri omu rangi ya mutare aha meeza eri omu rangi niyo emwe.

Enyamaishwa ziri omu kishaka ekitarimu bunyaatsi. Ezi ziri omu rukarara zoona ziri omu kyeshusha kimwe. Ezi ziri omu mabara ga mutare nangwa nagari kwiragura.

Enjoki nyamwingi zerundaniire omu mwanya gumwe kyeete ekihumi ekikozire omu biti. Ziherereire ebinyaatsi oba ekishaka. Ezi zerundaniire omu mwanya gumwe.

Omugyera muhango oba akabuungo ketoreirwe enyanja kandi aka kabuungo kombekirweho enju eshakaize amabaati ga kinyaatsi omu mbaju y'egi nju harimu emitumba nyamwingi.

Omwana w'omwojo akwitse ashutami omu ntebe eri omu rangi ya bururu atyo aine ekyoma kye kyakarimagezi ekikwatsize aha meeza arimu naareeba kandi naayimata aha rubaju rwakyo hariho esimu erikwiragura

Empundu eri omu mabara garikwiragura eri ahagati y'ekibira egi mpundu eine ebyoya nyawingi kandi omu maisho gaayo harimu emiti eine amababi gari omu mabara ga kinyaatsi

Enjoki y'amapapa hamwe n'amabara ga kinekye hamwe nana agarikwiragura etekami aha kimuri kiri omu mabara ga kikobe nangwa na mutare eseeri y'eki kimuri hariyo amabara ga kinyaatsi

Akanyonyi kakye kiine omunwa muraingwa oguri omu mabara garikwiragura kiine amapapa garikutukura kateekami aha kikungu ekiri omu kishaka, eki kikungu kyehinguririze ebinyaatsi.

Omukazi oba omwana w'omwishiki ajwaire akakokoro kamutare aha nyindo, akwaitse nayimata ekyoma kye may karimagyezi ogu ari omu mwirima nari omwanya ogutarimu kyererezi.

Omushaija ojwaire esaati ya kapeere erimu amabara garikwiragura nangwa nagarikutukura n'empare ya mutare akwaitse nayimata esiimu ye omu ngaro ogu aine n'akakomo kirikwiragura omu mukono gwe gwa buryo.

Omushaija ojwaire engofiire emyenda ya mutare nangwa n'erikwiragura akiriize akajega akarikwiragura ari omu musiri arimu naagyezaho kugira ebi yaabiba. Seeri y'omusiri hariyo emiti nyamwingi y'ekika ky'enkindo nangwa n'obubungo.

Ekinyonyi ky'amaguru maringwa ky'amapapa garikwiragura n'omunwa muringwa munonga kikubiremu amaguru gakyo kitekamire aha kanyaatsi .

Obwoki bwingi bubikyirwe omu bicupa nyamwigi ebitembekyerereine oba ebikwatsize ahaiguru y'ekimeza ebi bicupa by'obwoki biri omu bicupa bitarikwinganisa obuhango kandi bikwasize omu mwanya gumwe

Omukazi mwete omushaho ajwaire emyenda ya kinyaatsi nangwa n'ebya mutare aine obukookoro aha maisho okomire ekitambaara aha mutwe, akwaitse aha kooma n'omukono n'omukono gwe gwa bumosho ateireho n'akakyepe kariho eky'okunywa.

Omwana w'obwojo ajwaire enkofiira erikwiragura emyenda ya mutare akwaitse nazaana n'obuti erikubutambika ahaiguru nabubaka.

Aha rubaju rw'omugyera muhango oba enyanja hariho omushaija ajwaire enkofiira erikwiragura n'emyenda erikwiragura akiriize eirobo rye aritaire omu nyanja naagyezaho kuza kukwata ebyenyanja.

Eryato rihango ririmu ebintu bya mutare riri aha nyanja ahaiguru yaaryo oba omu mbaju hariho emiti nangwa n'akabungo kariho amabare

Omushaija okubire empare ze ayemereire aha rubaju rw'omugyera muhango oba enyanja . Ogu akwaitse ekitangaazo omungaro ze Kandi ayemereire seeri y'omushana ogukwaitse niguteera omu maizi.